Abantwana abancane bemfundo yaphansi (eprayimari). Abantwana bathanda ukuba ndawonye njalo ukudlala bendawonye. Uma beseskolo bakholisa ukudlala labangane.

Umama osengumuntu omdala unikeza abantwana ukudla okuyakha umzimba, abantwana besikolo esemfundo yaphansi. Banikezwa indumba ngoba zilungele imizimba yabo.

Imisebenzi emihle itholakala uma umuntu efundile. Abazali abanengi bahambisa abantwana esikolo ukuze bathole ukuphila kuhle.

Ukudlala kulungele imizimba yabantwana. Ezikolo ezinengi zemfundo yaphansi. Kulendawo elungisiweyo, yokudlalela abantwana abancane.

Amabala amakhulu lenombolo okumbalwe emdulwini weskolo sabantwana abancane i 'primary '. Abantwana bathanda ukubala kakhulu.

isikolo sabantwana abancane i primary esiyakhwe ngezitina ezibomvu silomnyango oluhlaza abantwana bahamba esikolo besiyafunda ukuze babelempilo enhle

Esikolo sabantwana abancane iphuremari kulodoli osemdulwini odwetshiweyo. Abantwana abancane bathanda ukubona odoli njalo bathanda ukubadlalisa.

Esikolo sabantwana abancane ePrimary kulendawo edlalelwa imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo ilungele imizimba yabantwana ngoba iyabavikela emkhuhlaneni eminengi.

Esikolo sabantwana abancane kulendawo egezelwa khona izandla labantwana, abantwana bakhuthazwa ukugeza izandla uma bengakadli kumbe bevela ezambuzini.

Esikolo semfundo yaphansi, ephrayimari, uhulumende ukhuthaza abazali bonke ukuhambisa abantwababo esikolo.

Ukudla kwabantwana besikolo semfundo yaphansi e 'primary' kufakwe ezindintshini ezinengi. Ukudla okuyaka umzimba kulungele imizimba yabantwana, ikakhulu indumba.

Uhulumende ukhuthaza izikolo ukusebenzisa amakhompuyitha ebantwaneni uma befunda ukuze abantwana bakhule belolwazi lwamakhompuyutha njalo befunde kuhle.

Abantwana abathunga ngemitshina esikolo. Uhulumende ukhuthaza izikolo ukufundisa abantwana imisebenzi yezandla ukuze bakwanise ukuzenzela izinto empilweni zabo.

Isikolo semfundo yaphezulu . Abantwana besikolo abafundela imsebenzi yezandla. Abanye bafundela umsebenzi wokufaka ama pipe amanzi emdulwini.

Abantwana besikolo ikakhulu bemfundo yaphezulu eSekhondari basebenzisa amakhompiyutha ezifundweni zabo. Ayanceda kakhulu amakhompiyutha.

Abantwana besikolo semfundo yangaphezulu. bafundela imisebenzi etshiyeneyo eyezandla, abanye bafundelabu ukuba ngomakanika abanye bafundela okunye okuza bancedisa empilweni.

Umphakathi uncedisana ukusebenza, ukuyakha isikolo semfundo yaphezulu. Abantwana kumele bafunde baze bayofika ezifundweni zaphezulu, ukuze bathole imisebenzi abayifunayo.

Abantwana besikolo abajabulileyo, abanywana bajabula kakhulu uma befunda kuhle ezikolo. Abaphathi bezikolo bakhuthazwa ukuthi baphathe abantwana besikolo kahle baze bathande ukufunda.

Isikolo semfundo yaphezulu iSecondary, siyakhwe kuhle kakhulu njalo phandle kulungisiwe. Kulamaluba alungiswe kahle kakhulu. Abantwana bafunda bekhululekile ezikolweni eziyakheke kuhle.

Esikolo, esecondary, kulekhabothi egcinelwa khona amabhuku abantwana, lamaphepha, ukuze kungalahleki. Abantwana abanengi babhala umsebenzi omnengi esikolo.

Abantwana beskolo semfundo yaphezulu, esekhondari. Abafana lamantombazana bahlezi phansi, balalela umphathi weskolo ebafundisa ngokuziphatha kahle.

Abantwana bemfundo yaphezulu esekhondari, amantombazana labafana, bahlezi phansi. Phambi kwabo kulepholisa elibafundisa ngemthetho yelizwe.

Izingwalo ezisetshenziswa ngabantwana besikolo. Abantwana besikolo bakhuthazwa ukubala izingwalo ukuze bangezelele ulwazi ezifundweni zabo

Eskolo sabantwana abakhulu i secondary kulezakhiwo ezinhle kakhulu abantwana bahamba eskolo besiyafunda ukuze baphile kahle ezimpilweni zabo.

Ipholisa lifundisa abantwana ukuziphatha kuhle. Abantwana bemfundo yaphezulu kukhona okunye abakwenzayo okungahambisani lomthetho welizwe.

amabhensth lamatafula abantwana besikolo bahlala emabhentshini kumbe uma befunda ukufunda kuhle ngoba kuyayenza umuntu azuze umsebenzi awuthandayo

Esikolo semfundo yaphezulu eSekhondari .Umbalisi ume phambi kwabantwana abahlezi phansi amantombazane labafana ebafundisa ukuthi baziphathe njani.

Esikolo semfundo yaphezulu e secondary kule flag eyelizwe phambi kwesikolo. Abantwana bafundiswa ukuthi i flag itshoni.

Abantwana beskolo semfundo yaphezulu, esekhondari, abafana lamankazana, bathe gwaqa phansi, belalela umphakathi wesikolo ebatshela ngokuziphatha kahle.

Isikolo esihle esilomduli obhaliweyo, obhalwe ngamabala amancane, obhalwe ibizo lesikolo lokunye okwenziwa esikolo.

Esikolo abantwana amantombazane labafana basebenzisa ama computer. Uhulumende ukhuthaza izikolo ezinengi ukusebenzisa ama computer uma abantwana befunda

Ibhakane elikhulu elisesikolo semfundo yaphezulu eSekhondari. Libhalwe ngamabala amnyama lamanye abomvu. Abantwana bahamba esikolo ukuyafunda.

Abantwana esikolo semfundo yaphezulu esecondary, bayafunda basebenzisa amakhompuyutha. Amakhompuyutha asesetshenziswa ezikolweni ezinengi.

Eskolo senfundo yaphezulu e university kulebhasi elisetshenziswa ngabantwana beskolo ,uma besiyafunda kweyinye indawo .Iskolo siyakhwe kuhle kakhulu njalo sikhulu.

Esikolo esemfundo yaphezulu kutholakala izifundo ezinengi abantwana abafunda eUniversity bafunda izifundo abazithandayo.

Ibhakane elibhalwe ibizo lesikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi abazalali abanengi bafundisa abantwa babo baze bayafika eyunivesithi

Ibhakane elibhalwe ibizo lesikolo semfundo yaphezulu e university. Abantwana abanengi bakhuthazwa ukufunda besiyafika e university ukuze babelolwazi olweneleyo

Esikolo esihle esemfundo yaphezulu esiyakhwe kuhle kakhulu abantwana abanengi sebefunda besiya fika eyunivesithi ukuze bathole imsebenzi eminhle.